Sidaami daga dagoominna qoqqowu mootimma giddo losano mani woyi egenantino gashaano mitto darga ganbooshe asite noota misilete aana la`ateni buunxomo.

Kunni illete leelani noohu galani mineeti kunni minu aano horro ba'ete konni minni giddo lowo Mani heerrano kunni lame ragaani furicho afirino.

Dubbu addi addi horo aanno aanno horo giddo addi addi dubbu saada heerasi ikko babbaxitino haqqe anfanni konne dubbu seekine agarumoro loeo geesha dancha lawe leelanoe

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile shaanu ledo nooha intanni timma xawissanno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno minu fengo leeltanni nooe mannu lame seenni qaaqullu leellannoe

Qoonqonna malaate xaadise borreessate huwanyo yaa fidale su mise ledo xaadisate dandooti Qoonqonna malaate xaadise borreessate huwanyo yaa fidale su mise ledo.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Konnira Wole widoonni hatte yannara Sidaamu Sidaamu daga Ficheetenna simpoozemete seenne naandannihu yannatenni mine yannara Sidaamu meenti yakka mayra assi re maate amadirooti.

Ceate sircho ikkansa Qoola afidhinoreeti Quuphe qaltannoreeti Shiimmaadda lubbuwa xinqidhe saga litannore ikkansa w k l Badooshshensa buuwa didandanno buubbanno seedanna shaalado culunqa afi rino goggoxxo noose goggoxxo dinosi seeda konka.

Tini lelitanoti orithodokisette amanote mini ikana tini amannote minino seru nonisa kuni serrino amonote hoowe gidonni e’ate alibani heshsh yine kinicho suniqqine kane ennanni.

Sasu goommita bajaajete yine woshshinannita oofanni noo beettira albaanni mancho mitte xila amaxxite kawaagge dagganna qotisira kameeluno uurre no yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

KOnne darga manun nabbaaa yee addi addi garinni biifinse loonsooi sagale itani leelanno konni daafira tenne sagale loonsooni garri addinta hagiirsiisinoe

kuri leelitannori mannu ofolate horoonsiranno barccimmati. kuri barccimma loonsannihu haqqe xaawula darre soonfe maashine eesine biifinse loonsanni ofolate horoonsi'nanni uduneti.

Maxaafate mine Kuni mini duuchu Dani maxaafa amadano duucha egenno afidhino maxaafa duuchu eggenaami borreessitino maxaafa afantano egenno dikki'nani mineeti yaate

Dodanshotte heewo, doda'nshote heeworra tophiyaa riqibe dodanori duucha woyite bararsha abitanna la'nanni koniranno tophiyaa riqibe dodanori lowo ayiirinuenna baraarisha afifhano

afantino gashshaanonna annuwa giddo mitto ikkinohu dagate hedo aanni noowa umosiinni amaaru afiinni borreessinoonni sokka dirredaawu quchumira uyiitanno hedooti yaate

sidaamu daga umiseha bude afidhinoha ikkanna kowiichono wedellu seennunna labballu mittu daniha budu uduunne uddire siqqo amaxxe haranni no mulensa kameelu manna hogowannohu no

Duumu xawanno woyte gurdu mitte coy fooliishsho uurre yitanno hajajo saysanno Duumu xawanno woyte gurdu mitte Duumu xawanno woyte gurdu.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tinni mislee lelshannohuno diiko ekkitnona geddeti hakonno noori mennto ekkana baychunno wassu duuna ekinnotana huxunno noota hakkono ulla ofolinno mannina huttu noo geede xawisanno

Sagalete shiilla nabbaweemma ona seekkitine giddo vaytaamine fayyimmankera lowo macciishshitine aantete shiqqino xa mora geeshsha kaa litanno kifileeti Sagalete shiilla nabbaweemma ona.

Kuni mati yinumoha ikiro kinchuni Minoni mine ikana Kuni minino hojasi harancho ikana qoleno hamata kiro ikinoho isono malali'nani garin loonsoniho

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile saa goritarra kartarra dooyisitte noo manna xawissanno.

Tenne basera lowontanni biifanno bayicho ikkanna, kuni bayichino lowo hijaara loonsonniha ikkanna, kunino iimaho buurronni kuulino lowontanni biifannoho, woroonnino shiima haqqicho no.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile lekkate kaase godo'litanno gaamootinn

Lawishshaho baalu qeexaa le duuwiro mitto baycho Ficheete ayyaanira wi late hi noonte gamba yee ofollanno Lawishshaho baalu qeexaa le duuwiro mitto baycho Ficheete.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno manchu ure mayika amadinohu leellanno

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile gogunni loonsonnita lekate ko'atte xawisse leelishshano.

Xagga duunanni mine Kuni mini duuchu Dani dha xagga afantano mineeti yaate qoleno gashshootu fiqaadi nookiha loosa didandiinanni konnira fiqaadu hasiisano

Rosaano rosaano yaa techo rosaano ga'a gobbate ragiraano yaate konnira techo daafure ronse ga'a dancha baayicho iilla ninkewiinni agaranni cooyeti

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Maga'ninanni mine kuni misilete la'neemohu masiqalu hatono alibanni woroniti haqunni loonsonni medirike aana uure manchu rosicho aanotta leelishanno, kuninno magano faarisoteni ikko qaaluni ayirinsanni

konni qooxeessira woy dargi'ra noori hee'riro seennu ko'atte ikkitanna, tini ko'ateno lowontanni biifado ikkitinoti hattono, danase kolishsho ikkitinoti nooha ikkanno.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni kowiicho sasu manni leelanni nooe hakkuri gido mitu waajjo udire no mokenini

Kuni kaase godolanoha lawanohu kaase iso godolitawonso isi kaase godolano hani maganu leelishonena seekitine buuxine lae lainayiri noona alba kawa higi koo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

mannu itanno sagale giddo laalotenni afi'nanniti giddos edarreenna danase baaqula labbannoti giddosenni gumma fushshineenna noota ikkase xawissannote gummano uulla worrroonni yaate

afantino gashshaanonna annuwu noowa mannu albaanni shaete aana worroonniha mare adhannanna sidaamu budu uddano goowaho wodhe noo manni ka'anna kawa higanni no

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro rosaanno rosu minne gumulotte fonqolira offolitte nootti leelittanno

Qaali suude Xaadisa Loonseemmo Looseemmo aantete ane ledo mitteenni loonso Qaali suude Xaadisa Loonseemmo Looseemmo Qaali suude Xaadisa Loonseemmo Looseemmo.

Sidaamu daga giddo gashshaancho ikkinohu kuni su'masi Alemayo yinayihu tenne mule woxu moorayi usuraminoha ikkanna xas geya usuru mine noo gede kullanni.

Itoophiyuu lekkate kaase federshine yoosefi gebirewolideha itoophiyuu seenu lekate kaase muricha assite mootonsitinotta xawi'nsooni, konirano qajeelishanchu umosi koni gedenanni qajeelisha aanoha ikkasi leelishano

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate akambaalo nooti leeltanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Laango yaanno uminni Lawishsha qixxeessitini gufo daftari ne giddo la e Laango yaanno uminni Lawishsha qixxeessitini gufo daftari ne Laango.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Konne qoonqote Qaalla qoonqote tuqqonni tuqqoni noo qaale xaadinse babbadanna xaadisa qaale assine nabbambeemmona ha runse Konne qoonqote Qaalla qoonqote tuqqonni.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile godo'le la''anni noo weddella leelishshano misileeti.

Xa tini leeltino misile xawissanni noohu ninkera gobbaanninna giddoonni hige badamino mine, mine noota duuchu daniha ofollinanni uduunne, mine giddoonninna gobbaanni noo mannana mine tuunqoonni tuuqo xawissanno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Kuri lamenti meentu sidaamu daga meento lawanno korkaatuno lamenti uddirinori amaxxino dananchi gari goowaho wodhino ba'latto sidaama ikkansa leellishshanno yaate

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaat

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Nabbawate Albaanni daqiiqa Danchate kayiinni huuro ne naggi assitine ane ledo mitteenni Looseemmo nabbambbo Nabbawate Albaanni daqiiqa Nabbawate Albaanni daqiiqa.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Xa tenne missile aana worroonniri la'niro leellishshanni noori ninkera darantino doogora haranni nooha booraawino waa, woroonni higge uurrite noota duucha laalote haqqe, mitto raga hige haranni noo mannanna aanaho hayiisso batidhinosekki baatto leellishshanno.

Kuri aleenni kullire albaanni hedde yitinori gara ikkanna saga linanniha ikkiro mannimmate hoogasi nabbabbe ka uhu kaajjille afi nanni Kuri aleenni kullire.

Bobboodaame baatto aana lamu manchi mittu umoho duume umu uddano woy barineexa wodhinohunna wodhinokkihu uurrite la'anna uurrino kaameeliwa hige waajjuullere aleenni uddirinno meenti haranni noowaati?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Quphichu qooli giddodihu boora ikkino albi iimini bukkosi kayisse hunate lowo kaa'lo afirino yineti egenshiishsha fushine mannaho xawo assinanni hee'noonihu togo yaa mama ki'neno horonsidhe yaate.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile duume lidi lame gitaare leelishshanno yaate.

marro qoltine lame lame ikkitine suwissinenna rakkine nabbawate Mitturichira anna annaho woy ama wo naalle marro qoltine marro qoltine lame.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro waaju hogawaanchu kameelli leelanni nooe.

Hodhishsha hodhishsha yaa mayaate hodhishu horosino maati hodhishu hasiisano yana hiiteeti isi roore anga mama mama afamanoro hani afooto darga xawisi.

aane noo umi aana Tenne coy fooliishshuwa giddo yekkeeramate qixxaabbine gaamo horoonsi noonni su mi ledaano gaamotenni baxxe aane noo.

jawu manni badheenni hige ofolle noowa adawu agraanonna tiraafiikete poooliseeti yine woshshinanniri mittu jawu manchi ledo uurrite noota anafanni yaate

Buna bunu yaa lowo geeshshi danchaati konnira buna aga lowo horo afidhino bunu gobankke giddo duucha basera afamano lawishahaho kafahona sidaamaho afamano

Kuni lelanohu busaho yinaniha ikana kunnino karronni busino haqquniha ikana kone busano serru nossi gede miyyatina labbahu heriro busa balaxte saanohu labbaho.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino kekete

Konni Isino soorra Qaalekki daafira Konni Isino soorra Qaalekki daafira Konni Konni daafira Qaalekki soorra Isino Manna baitto mala hoogge !

Mininna dubbu saada giddo dubbu saada ikkinore roorenka paarkete heerannore hayeesso itsnnore geedimoho yine woshshinannire mayeeta ikkansa anfsnnireeti yaate kuri

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Ko'atte addi addi horo uyiitanno ko'atte loonsanihu addi adiriiti ise uyiitanno horo kayiini lekka gufudhanokki gede lowo horo uyiitanno konnira ise aanna addi addire biifanore lende loonsiro dancha lawanoe

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile muuziiqu uduunneeti woy gitaarete.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile waajo hogowaancho kaameella xawisse leelishshanno yaate.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro duumunna haanju daninni loonsonni maasoweeti.

Loonseemmo Loossinanni sa u yannara loonse hakkonne sa nummoha giraafete qiniishsha fushshe Loonseemmo Loonseemmo Loossinanni sa u yannara loonse hakkonne.

tenne basera kuri roduuwi loosanni noori woy egensiisanni noori xagicho ikkanna, kuni xagichino albaho riqqi'nanniha ikkann, kunino alba awawa labbanni gede assannoho yaate.

Egennaa misa xaadissannonna babbaddanno gede uynoonninsa rosiishsha loose nabbabbenna fiche xawisse gudduro wole qaalla lende uynonsana Egennaa misa xaadissannonna babbaddanno.

Applikeeshiine duucha leeltanno: insano Feesibuuke, tikitoke, isinappi chaate, tiwutere, yuutuube, Teelegraame, Google,W.K.L no: Danansa kolishsho, waajjo, haanja, gordu kuula labbannoti nna waajjonna kolishsho ari'nori lowontanni biifanno garinni leellanno Hattonokiironsa haammata ikkinori leellanno Hattono danansa baxisannori leellanno lowontanni biifanno garinni leellanno.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile suniitanota bisu looshiine xawise leelishshano yaate.

Konne darga wedellu ganba yee kaaliqansa ayiirisanni leelanno angasanni babbaxinore huuro aanno uduune amede leelanno insa noo mini la'numoro addintanni biifinota leelishanno

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowore afidhinota ikkite shiqqinota ikkitanna tini misilera tittirsha hasidhanno kunino Elekitiroonikisete uduunni giddo kaawiyyaho yinanni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate lekkate wodhinanni siliphereeti

Loossinanni kayinni woroonni gattinno coy fooliishshuwa noo su mi ledaanonni coy fooliishsho giddo horoonsidhinoonni malaate loossinanni xawisse Loossinanni kayinni woroonni.

Suuqete duune giddo seennu uddirano uduune ikko labbalu uddirano ikko hattono wole wolere loonsanni tene daddalu basera lame sasere loossa dibushano.

kuni aleenni leellannori babbaxxitino basera xuraanote mine ikko wi'late mine mannootu boohaarsheho godo'litanno kaaritaho yinanni godo'lete. giddosi ontayina lame guma amadino.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile egenshiishshaho yinanni.

Shaleete tene shaleete misilete aana leeltanota iseno hodhishu widira qolle gaamanita ikite leeltani heedhena hodhishshu doogora qacce amade hadhani noo.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro lowo geeshsha biifano haqqetenni doyisantinno gibbe leeltanni nooe.

Duume Yeedaala shiimmaadda lubbuwanna Xaphoomunni Duume Yeedaalanna saada bushshu giddo millissannore Niyaalu Itophiya Alamete gobbuwara guungiissite unte fushshite ita dandiitanno.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

manootu muleenni higge sa'anni afanitanno minni kinichunni seekine biifinse minooniha ikinno daafo hakininno sa'e waalichosi inicilaalottenni seekine minooniha ikasinni lowonita baxisanno.

Qotto tini qotto helakkote yinanni qottooti tenne qottonni baattote loosinanni woye baattote loosira lowo geeshsha kaa'litano yaate qoto loonsannihu ha

Hogaho ka'reenna alibanni waasa wodhe itate qinaawino mana, kuni manni babaxitino gabara ikko basera ayanu daano woyite ayanaho koni garinni saga'lano

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile doogotenna doogote mule no murooti.

Borreessate Bude dawaro ne gara daqiiqa ikkasenna hoogase buuxate aantete ani Loonseemmo eemma o ne dawaro ledo taashshidhe Borreessate Bude.

Doogonnabdoogotte qacerra noo irisha, doogo manichi beeti ikko babaxinori harate horonsiranotte irishi kayinni manchi beeti loose intayire kaase fushanoha irishaho yinanni

dawaro qoltanno yannara niwaawete giddo noonsa garinni coy Lawishsha fooliishsho la anni kulinsa dawaro qoltanno yannara niwaawete giddo noonsa dawaro.

Konne uduunicho loonsoonihu addi addi hayyo woy egenno horoonsine loonsonita kultanno kuni uduunichi sagale wodhe itate lowo horo aanno isi aanna buurooni qalame la'ayanni lowo geesha hagiirsiisinoe

badhe yaanno qaalira umi Looseemma deerrira noosi fichenna layinki deerrira noosi fiche la nummoro qaalu mitto ikke Techohu umi rosinke qaallannita eote hee reenna eotenni babbaxxitino sokka fiche ikkanno.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Dano iillitinonsa mannira ha ranno manni doogo guraydo agure umo assine kaa lo konni garinni assinanni Dano iillitinonsa mannira ha ranno manni doogo.

Tini misilete leelitano basse mikitta yaama'ntano, tini kaafe gangalatate injitinotanna biifinotta ikkite manu hasirano hasatto baala'nni wo'milunni koyisanotta ikkitinota egensiisa dandinanni

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro albaho kollishsho manantsire wodhitinno beetoti.

Shhima qaaqqora budu uduunne uddisiinseenna umoseno amaxxite umohono diigga wodhite sidaamu qolo afirino uddanonni loosame nooha uddidhe noota kultanno yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate tini intanni firaafireeti yaate

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate amma'note hundaanni noo manni leellanno

Xa tini missile xawissanni noohu ninkera haanja, kolishsho, duumo, baqqala, gordu dana afidhinota borreessite horoonsi'nannita umise uduunnichinni fiiniro ba'annota leellishshanno. Ise fiinanniha borreessi'nanniwanna ise soonfannita xawissanno

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate tini shaana labbanno laalooti

Galatta wosinu foolishshiranno base yine gobbadinni ikko olluni olla haranni hashishi'no manni kone daye gallano gedenna minu mannira eo eessano gede qixxeesinoniho.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Lawishsha ggobba gobba doorte fushshitino qaalla la anni hasiisanno garinni taashshinsa Lawishsha ggobba gobba doorte fushshitino qaalla Lawishsha ggobba gobba.

Sasu manni babbaxxino dani daddalo amade no mitu labbahu loome daddalanni mite meyati dinicha mite qolte shaananna tuma gante faface worte daddaltanni no.

Kunni illete leelani noohu manichi kunni manchi ofolle siqqo amaxe adiraashete giddo umoho sidaamu shirixe xaaxire alibaho kayiini illete manatsire wodhe no.

kuni qooxeessi itiyoophiyu daddalu baanke noo qooxo ikkanna, konne mineno cunfe hee'noonniha ikkanna ,konni mini albaanni sasu manni geeshshi leellanno, hattono, sase dhoqqi-dhoqe no.

tini ashshagante nooti supperimaarkeettete mirte giddo mitte ikkitinoti gummatenni loonsoonni sagale ikkase kultanno borro nootenna qelpheephoseno tonaa lame kiilo giraame ikkitannote yaate

Loossinanni qoonqote tuqqora qole xaadinse kayinni aleenni nabbambiro egennaminorichinni la nummo lawishshi garinni aantete noo yaannoha ikkanno Loossinanni Loossinanni qoonqote.

Kuni hee'nanni woy gallanni mine ikkanna kuni kolishsho bulla lawahu lowo geeshsa baxissannohu soofa ikkanna horosi maat yiinaanniha ikkiro ofollatet. soofaho badheenni noohu waa keerensanno maashinet.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro Lowo geeshsha biifanno kollishsho caamati.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile waajo naxala uddirinorre duucha manna xawissanno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera babbaxxitino laalote duuno xawissanno.

Kuni mati yinumoha ikiro polisicha ikana isino kube derara ikinota bunxana qoleno Togo ikasi busha ikitino gede huwanteemo bunxemo yaate

Tini bushunni loonsoonni mixashooti. Tenne mixasho baadiyete qooxeesira timanna waassa ra'isirate horoonsi'nanni tinni mixasho uburo hiiqantukinni gatanoki daafo seekine agara hasiisano no.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile buna xorshitanni noo beettootinna siinnate.

Kuni la'neemmohu egenshiishaho tenne baanke womaasha wodhate kaalittanonke konnira shiqqi yine horonsi'nummoro danchaho baxissinoe lowonta danchate biffannono horono uyitanonke horonsi'no

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno farashu biifannohu leellanni nooe

Rosaano aante shiqqinoti nabbanbanni niwaawe mitte fayyimmate ogeette ilaano meentiranna ila annuwira sayissino seejjootina nabbabbe Qaaqquullu Amadooshshe Ayirraddu amuwinna annuwi hawalle keerunni daggini !

duuchu manni ganba yee haranni noowa mittu duumo borsa jawa amade no badhesiinni hige harunsanni noo manni no mittuno badheegise jaware suxxe no kameeluno no yaate

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile koolishsho koote uddirinno manchi leelishshano misile la'anni noomo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Tinni muro rumushose intanni kaarootete yinanni murooti tinni muro umeenna keeshitinota ikitino daafo itate dagata hoogaka yee lowontanni Ike dadiloomo.

Katolikkete woyi orthodokisete ama'no giddo mittota ikka dandiittano xa noohu huuccattote iimati gallatu bare ikkittomero dibbe gantanni ililisanni faarsidhanonka kayi dihattoti.

umi gufo huuro ya naggi asse nabbaweemmoo nena lawishsha kuleemmo a neenna macciishshe umi gufo huuro ya naggi umi gufo.

faashine budu uddano yannate hayyo garinni loonsoonnita uddidhe beetto angasera kolishsho borsa amaxxite mitte anganni hallo amaxxite uurrite badhera higge la"anni no

Tini misilete leeltani noo beeto baritaame udano udidhe manaho albaani sa`e harantani leeltanoha ikanna albaseno kawa ninkewa higge dagani noota leeltano.

kuni dinchaho lowo geeshsha atootinse uulla duunne hee'noonnihu isooti yaate lowo geya biifanno xaalla umme abbine hee'noonniho yaate madaabbaurnni loonsoonni

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate sasu manni nafara nooti leeltanni noe

baatto loosirate kaa'lannohu kuni saaffaho yinannihu, manni arri yannara mooltino baatto isinni loosannoha ikkanna, konne uduunichono loonsannihuno siwiilunninna haqquniiti yaate.

Loonseemmo Rosiishsha hanni borreessate budi hanni ani leellishummo hunda albaanni ronsummore qaallatenni lawishshi woroonni shiqino lawishsha loonsanni so ro taashshinanni misilshu afii dana baddine kulle.

Lemina sayikiha bayiiriidi doda yaano birixini wo'manka mana koyisanotta tene dodansho danchu garinni gumu'loonitta xawinsonni tini dodanshono baalanka mana koyisinotte

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile ayanaame gamborra mittimate ofolle noo manna xawisanno.

kinnana ikite dara darante afannitino gari biifanno ikolanna kayinni tinni kinna mitto kinsiha ikiro ku'uri ka'anni manichi beeto gawajitannoha ikinnohura lowonta dihagirisiisanno.

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro duucha haqqenni gaale noo minni leelanoe.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile loosame goofino ijaaraho.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

dikotte giddo mannu ike duunnamino gari baxisanno kuri manino baxisano asinonsari hidhannohu hidhanno gede hiranohuno hiranohu gedde ike kageeshi manni giddo baxe leelansaati.

Dodansho dodanori mitto fultino qooxeessa riqqibbe mitto fultino worada riqqibbe mitto fultino zoone riqqibbe mitto fultino qoqqowo riqqibbe hattono gabbansa riqqibbe dode boowe maarreekisiisano gobbate.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate akaafu baadiyyeteno ikko quchumahono lowo looso loosiinsanni

Sidaamu qoqowi perezidaantichi desti ledamohunna loosu harunsasinesi ledo gugudo towaanyo asinotta eggensiisanno, hakkinino sae loonsonni loosi ma'lalinaniha ikkinota misilete buunxonni

Baatto sheshame basera nootta labbano yene waayinni xeenuni lolahuni hoshoshate ba"anokki gedena shiilose lolahu adhe hare hunanokki gede assine mereero mereeroho bale umanni hee'nonni waayi garanotta.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Tini jawa sidancho amaati, tene misile la'ne sidaamimma buuxisissa dandinnani, tini misile calla borotenne xawi'nsiki sidaama afa dandinanni, udidhino udanonni ayimase xawisano

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera lame mereerima duumo kuula afidhino koatte, badeenni nooha shiima hayiissote muronna kuri aanaho worroonniha waajjoricho xawissanno.

marro qoltine Aantete qeexaa lanno manni baalunku nabbabbinanni qeexaala qeexaa late mitteenni ofollanno xaadanno Hakkunni assinannire woroonni noo shae giddo gedensaanni jajjabbu geerri ka e aantetenni worre.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro danu danunkunni loonsse woroonnitti leelittanno sagale woy qaamatto yaatte

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro rosiisancho qaaqqulle ganbba asidhdhe rosiisanni afanttanno

Hakkiinni aanche oosotenni kayse gaamaareeyyete geeshsha qunqumu godo lete xawi gobbaanni fuliro darawo darawontenni garo baxxine fushshitinokki garo fuli dhaawara uulla godo linanni.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate mannu looso loosiranni nooti leeltanno dinichuyiha

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Tenne basera leellano addi addi garinni biinfileho horoonsinooni uduunicho ba'anokki gede seekine qorophine agara hasiisanonke isi mule leelanno mini biifino gari lowo geesha maalalisiisanno

Kurisenna wombare togoo wombarenna kurise duucha woyite biirote horonsinanni uduuneti kurise haqqa loosanohu maashine horonsire loosanotta ikkitenna wombare kayini siwilunninnabhoccunni loonsonite

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame

Wole xaano afa Loonseemmo hasiissannonketi duu rantino qoonqo qaalu kaimira didagganno Wole xaano afa Loonseemmo hasiissannonketi duu rantino qoonqo qaalu.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno mannu waa cururreessa dirruiranni no

aanchitine woroonni Lawishsha noo qaalla qaali suudu deerrinni afantannohura antannohura babbaddine borreesse aanchitine woroonni Lawishsha aanchitine woroonni Lawishsha noo qaalla.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate adawu agaraano nooti leeltanni nooe

Nabbawatenna Borreessate Bisubba jawaata nabbawaanonna borreessaano ikkitanno gede hasiissannonsata onte bisubba xiinxallo leellishshino Nabbawatenna Borreessate Bisubba jawaata nabbawaanonna Nabbawatenna Borreessate.

Togo yaa tayinsannihu Huwato doogote iima noo waajju kuuli woy doogo daqiiqa taysate buurroonni malaati widoonni Loonseemmo hinge callaati Togo.

Aantete godo laasine assitanno gede assatenni jawaachishinsa kolbitannorenna qeeddannore yine Kifilete giddo addi addi mitiimma noonsa gaammanni Aantete godo laasine assitanno gede.

Daancha miisletti daanchu gaarini miinonii miinetti kooleno loowo geesha xuumaho essino waajona duumo qaalame buuronihoo hattono imma suuntonniti waajo uudano noo.

Lamunku ayiddinsara higgu gedensaanni Bi re waro diishshichunna galashshu doogo diishshichu doginosita afinokki galashshi hadhanni dogote aana xaaddu Lamunku ayiddinsara higgu.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Tinni illete leelitanni nooti jawa quchumu mereerro noo haqichoti isera worooni kayiini doyiicho loonsonise hakiino sa'eena hundaseeni lamu Mani no.

Kuni misilete aana leelishaninna egenshshiishani noohu albu woyi albaho woliri fuliha ikiro kone xagga riqinani gede seekite kultani no yaate.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile baraarsha uyiinanni hee'noonni.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate minu kuni baadiyyenniho

Hanqinohu mitte anganni iso heeshshi yite ganannota amate mitte anganni bunu peestaale qalxe amade mitteege godowa ikke giweenna qawaadanno Waachamo Anna ya bushiishoommona Waachamo Anna ya bushiishoommona maarie wona yoommoherino shitootie !

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Kuni mati yinumoha ikiro wayi gare noo gara la'nemo qoleno Kuni wayi gido hayishixan no beeto huwantemo isi no danchaho

tini mancho bushsha loobbe addi addi uduunne loosanni afantannoha ikkanna hattonni jawana loosanni afantanno. angasenni calla loosse jawa eo afidhanno.

Bikkantino qaalla noonsa qaalla nabbanbanni gara rossuro nafa qaalate fiche aate qarri hee rannosa yanna Bikkantino qaalla noonsa qaalla Bikkantino.

Kunni kaameela waawansi'nanni waawanchooti kunni waawanchi qanse calla waawansinnanniha ikino daafira muuraancho garigarate lubo kaa'lano. Baalunku kaameelu noosi manni konni waawanchinni waawansiroomero danchaho.

Ofolinani base tini misilete aana leeltani noo base ofolinani barcimma ikke leelanoha ikanna wonbarete aana piise leeltani noo gede huwantani.

konne darga lamu manni adhammete amanyoote hari'sanni hee'noonni bayicho ikkanna, konne bayichono manchuno lamunku manni'ra sheemate eessanni noonsa gede la'neemmo.

Kuri Balgudanna lamunku mereero Itophiyu giddo calla Qo laante xaadisannonna babbadanore anfannihu qo laantete sirchooti Kuri Kuri Balgudanna lamunku mereero.

Tini misilete aan leeltani nooti muro duucha ikitanna kuri leeltanorino weese babaxitinoti haanja murote dani leelani nooha ikanna isera badheeni ilaalu no.

kayinni huuro ne naggi misilenna niwaawete assitine lame lame ikkitine umo seekkitine la ine aane daannore mimmiti nera nabbabbe kayinni.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno wahe biiffe nootti leeltanni nooe

Loonseemmo konni woroonni niwaawete giddonni fushshine borreessinoonni sa u lamalara isayyo misilshi afiira lawishsha ine gatinoha borreessate gafi hunda ronsommore xawisate wo naalle.

Duucha woyte buuro worranninna seekkine worre shaqqi gedensaanni ko rinshanni daafira buuro ageeti Duucha woyte buuro worranninna seekkine worre shaqqi gedensaanni.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno insa kiiro

Gabbanke lopho wole gobba ledo Seennu meyate rosi daafi ra dagoomaho taalo assate meya beetto jawaante ikkado rosu egenno hasiisaanno Gabbanke.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate ceicho woy qo'laante iima nooti leltannoe

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Rosaanote umo qaale aantete qaali Loossinanni suudunni nooha saleedu aana boreessinsa Rosaanote umo qaale aantete qaali Rosaanote umo qaale aantete.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro haanja muronno loonsonni zayite leelitanni nooe.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno manchu maga'nanni nooti leeltanno

kuni dargi rosu mine ikkanna, rosaano roso rossanni heedheenna, rosiisaanchu xa'mo xa'meenna anga kayyisse dawaro qolate qixxaabbanni nooreeti, albasaanni kolishshu saleedino no.

Loonseemmo Loossinanni Qoonqote seedanna hara ma konni aleenni loonsummo albaanni ronse sa anke qaagantannote Loonseemmo Loonseemmo Loossinanni Qoonqote seedanna hara.

Mitte mittente rosu shiqo bisubbara loosama hasiissanno assoote rosiisaanote biddissi bade leellishanno Mitte mittente rosu shiqo bisubbara loosama hasiissanno assoote.

Rosaano hanafo lete godo Kayinnilla Rosaano hanafo lete godo Kayinnilla Kayinnilla godo lete hanafo Rosaano hanni niwaawe ani Koo Koo !

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

Kuri wedeli seesiinse boncoonni seesalichu kinchinni kuchumu gido heedhano doogo loosanni no. Togoo doogo mayi mootimma dandiite baalunku quchumira eesitanke yee halchoomo.

Togoo culunqa qubbe Meessi co imma agadhate anganni way babbaxxino dhibba diabbitanno Togoo culunqa qubbe Meessi co imma agadhate anganni way babbaxxino.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro rainno timi daaxunna shaanu leelanno.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile maganu mine noo mannaati.

Konni daafira konne daqiiqa bude qorophotenni agaranna ilamatenni Su ma ilamate saysa baalunku qoodaati yii Konni daafira konne daqiiqa bude qorophotenni.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro duume kuula ganoonni cufanni leelanno.

Roorinni ilaallaame qooxora gaxigalla gobbankenni ba annokki dubbuwanna hayisso biiffanno qarqarira gede qorophotenni seekkine agara afamanno Roorinni ilaallaame qooxora gaxigalla gobbankenni.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile gamba yee magano maga'nanni noo mannaati.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Kuni la'neemmohu muuziqu uduunnichooti Kuni uduunnichi lowontta baxxissanno konne uduunnicho loonsonni gari baxissanno konne uduunnicho ayi woyiteno horonsi'nummoro lowo geesha danchaho

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini bifinson darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane leelitoneha

Umo asse niwaawete umo saleedaho Seennu horetenninna dambaariyyotenni borreessanna ha runse Umo asse niwaawete umo saleedaho Seennu horetenninna dambaariyyotenni Umo.

Tini misilete leelitanoti hayixxe woyi sinde midano maashi'neeti, tini mashine manu woliqani aleenni umise woliqa horonsidhe hattonno yana hornsidhe guma gamba asitano

Doogote Dano yaanno uminni shiqqino ani nabbaweemma ona Mitte soodo Atoote rosu minira hadhara ki ne la inanni ha runse.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro lukkuwu mittu danni duumaadu nna mittu danna waajju hayiissote giddo noori leelittanno

tinni aleeni leltano misile maa xawi saya yinumoro. shinu kameli minni maani calu offole haranoho. isino loowo gesha bifanohom. qoleeno allena worronni borro borressantino.

Konni daafira horonsa kayinni gottiimunna kinnaamu qarqarira anfummo geeshsha kuri muxxe ikkitino hee ranno Konni daafira horonsa kayinni gottiimunna kinnaamu qarqarira.

tini intanni maalu sagaleeti diloosantinote maala murmurre saynete aana duunnne hee'noonnita la'anni noommo ani. konne maala dana duumoho yinanni me'ichunniha lawanno

Kuni lelanohu dinichao yinaniha ikana koone dinichano wintena lalle ilena manotu itaano gede abinoniha ikana kuni dinchino lalnohu bushu gidoti.

kuri manni kiirote haamata manna ikkanna mittu dani uddanno waajjo naxala uddiratenni ama'nonsa doogote aana mittimatenni xawisanni afamanno ortodoxete amanaanoti.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Nabbawa daqiiqa Suwise Nabbawa Looseemmo Coyi ra umi gufo ani Su mi ledaano nabbawanna ha runse Nabbawa daqiiqa Nabbawa daqiiqa.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera mitte fanne ofoshshiinshe worroonnita yanna abbitino loosu uduunnicho goddose albaanni noota wayi missile xawissanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Kuni misilete la'neemohu doovote aana waasa hogowunni hogobe hadhanni noo hareeti, hare machu beetira lowo horo uuyitano manchu umisi woliqara aleeni ikkinore hogowa dandano

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Tini la'neemmoti goddo'le lowo geesha danchate tini goddo'le lowonta tashshi assittanno konnira baxissanno lowo geesha godo'dolitanno oosorano noonsa hassatto baxissanote

Tini misilete aana leeltani nooti rosiisanchona rosaano yine su`minaniha ikanna rosiisanchu rosano rosiisani angicho saleedu widira kayise nooha la`oomo yaate.

Musiliimete, kuni mani musiliime ika'nsa udidhino udanonni wodhitino gitini hattonno gu'gulitino hoccini biuxa dandinnanni, kurino mite hajo gimulate gamba yite hasaw asitanotta leelishanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. tini manchote ise mine luuka batidhino mayira yinumiro minese kope noo. ise kayini biira kirtani noo.

Inteemmo sagalera worranni Loossinanni maxine giddo ayoodine hoogguha ikkiro marro qoltine goggoxxote dhibbi amadannonke Inteemmo sagalera Inteemmo sagalera worranni Loossinanni.

Aanteteno mimmiti ne ledo borreessite ka u gedensaanni xaadisidhinanni hasaabbe marro qolte la anni taashshidhanno gede assinsa maxaafansa fante la anni fushshitanno gede assinsa.

tenne basera adawu agaraano ikkitino bissa mittimmatenni gamba yite ka'e ofolte hasaawa maccishshitanni nooha ikkanna, lamu adawu agaraano itiyoophiyu sicco iimaho wodhite no.

Qoleno garo ragansanna basensa amadde godo la hoogguro ka iidi garo Injokki yitanno Qoleno garo ragansanna basensa amadde godo la hoogguro ka iidi garo.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Ayyiradu masaalanchu hawariyyau yaiqobi yuduriho, hawariyu yaiqobi yudurehu yanate maganu kayisinosi maganu manchooti koniranno lowo daga maganu mangisitewa qole reekanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Duuchu faradi duummaaddunna waajjuullu ogori giddo worroonnire mittu mittunku farashahira lamenna lamu aleenni higinoha ogoru giddo worroonnire hogowe kameelu doogo aana haranni leellanno

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro qaaqqullu daaphere duunante nootti leelittanno

aleenni leelitannori mini saada ikkitanna haatonni alaalete haare haranni afamanno. kuri saada manchi beettira lowo horo uyitanno. lawishaho ado, buuro afira dandinanni.

tenne basera oritodokisete ammanasi'ne mittimmatenni gamba yite ayyaana ayyrsanni nooha ikkanna, kunino biifanno xawira giira giirte doyyiste ayyirisidhanni no dargaati.

Kuni gangalatanni noo mana ikkasi leelishanno korikaatuno kuni maniti misile leelishano garini woluwiini towanyote alibansani leelitanotta dubu gido heedhano lubuwa towatanotta buuxa dandinanni

Haaro mini uduune loonse dikote woyi hidhaahura eggensiisate doogote woyi gobanni woroonni haqunna soofu looso, kuni uduunni babaxitino basera woyi minira horonsinanni

Kunni gidi baatto loonse wixa hire harisha woreenna Togo ikite biifinoha ikanna konne gide seeno gara lae lowontanni hagidhoomo. Kunni gidi loosirino manchono lowo geesha tashi asino.

Qoleno assaabbe macciishshitino woy nabbabbino qaalla fiche bade fushshate injo rossanno Qoleno assaabbe macciishshitino woy nabbabbino qaalla fiche Qoleno assaabbe.

Lekkate hadhanno meya beeto akkatta leellishanmo, kunino meyata ikkase buunxanihu caamisenninna udidhino suudinni la'a dandinanni, isenno aliba hige hadhani noota xawisanno

Kuni manchi angasi amadinotta qalacote yine woshinanni umisira qasirinore kayini lukuwu baalichoti yinanni koni lamu'nkura horonna xawishu noosi, qalacco babaxinore dubuni uvaaxate

Sidaamu budu uduune Kuni uduunni sidaamu ayema leellishano biifado uduuneeti qoleno sidaamu daga wole daganni badanose coye giddo mittoho yaate

Aantete borqaallate fichensa hasse garinni umo fidallate aantenni aanchitine fushshitanno gede assatenni borqaallate fichensa hassine borreesse Aantete borqaallate fichensa hasse.

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinohu albihu tigirayiite qoqqowi perezidaantichi su'masi debire tsiyooni yinannihu miidiyaaho shiqe hedosi xawisanni no yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Qaallate Egenno Ha runsi keeno Kifilete giddo milli yitanni rasaano haaro qaalla garunni nabbawansanna garu fichenni horonsi ransa buuxi Qaallate Egenno Ha runsi keeno Kifilete.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

tini aleni leltano misile maati yinumoro roosano roosano mine offolte noo. albansani desike noo. insa ooso'litani noo roosano hamatate. desikensa aana dafitaransa noo.

Xoxoramu kuri gobba saadati ikkollanna layinni akatinsa mini saada gedete harunsine albilicho mini saadawa qolle rosiisana horonsira dandiinanni daafira gamba assirate tene saada.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori qurxete sagaleeti woy maalu burunni loonsoonni lowo geeshsha coommitanno sagaleeti.

Rosu minenna rosaano xawisanno, kuni umi deeri rosi mine ikkinotta misilete aanna noo oosonni buuxxa woyi la'a dandinanni woyi buunxanni

Lowoti lame lekkanni buuwanno xexxerrisi heewisamaano heewote xawira woy doogora buubbanni uminsara giida, arrishshonna xeena gargarannore wodhite lekkansara caamma wodhite buubbanni oofaanooti

Daddalu addi addi horo aann isi aano horo giddo manchu beeti umosino ikko maatesi woyeese heerate lowo horo aanno konni daafira daddalu addibta lowo horo aanoho

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

tenne misilerra lannemo gedde ikkiro shiimada ooso nootana tiini oosono anngansara miitu haqqa kolenno sharra, hattono buuna amadiinotanna ensanno elalu anna noota xawissano.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Loossinanni qaallaranna handaarrara woroonni noo fiche ledo xaadannoha doortinanni kunni aleenni noo fiixoonse Loossinanni qaallaranna Loossinanni qaallaranna handaarrara woroonni noo.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile loosame nooha dancha bunu haqqa leelishshano.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kuri seeni anuna amate ledo uure nootana budu udune udire sesena biife urite noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana

Tinni leeltano haqa mannu nafara caale afirate yee kaaseenna fultinota ikitanna tenne haqe caaleho calla ikikinni mannu icima asire giidhate horoonsirano.

Tini cea Itophiyaho xawu lemiina sasu dani Itophiyu giddo calla bati ranno qooxora afantanno Tini cea Itophiyaho xawu lemiina sasu dani.

Shoolkita wolu kaa lanno manni iilla geeshsha dano iillitunsa manni Misile Mada co ichu hoccinni usurtanna mule keeshshinanni Shoolkita wolu kaa lanno manni.

Kuni mati yinumoha ikiro mine bifisirae horonsine'morich ikinota isino datichunina woyi buuyote loonsaniho yaate qoleno insa loonsonihu malali'nanina xagefantani gariniti

Tini huxxinoonni huxxi giddonni leeltannoti weese ikkitanna horoseno waasa hoqqate, xushsho seekkirate, hoga adhate nna woleno konne lawannorira lowo horo uyitanno. moltinnota agurranna haanjullu baxissanno.

Mannu loosannori giddo mittu daddaloho kuni daddalino ko"atte hirrannita dirre worreenna noowa addi addi daniti waalchoho jawa ko"atte noota anfannite

kowiicho noohu agattote yine woshhsi'nanniha ikkitanna, tini agattono lowontanni dinbissannota ikkitanna, su'maseno awaashe yine woshshi'nannite, roorenkanni tenne agatto horonsi'rannohu afi'rammoho.

tini maa leellishshannote aleenni nooti yoottoehura dargu tunsinohu leellannni nooe caalu haqqicho biiffinnoti noo yaate giddoonni gangalantanni baychi leellanni nooe

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate kuni duumo awawaati leellannohu

Kuni misilete la'neemohu Mite hotele gidooni woyi mitto dariga manu mare saga'laninna aganni danchu garinni gangalatano gede biifinse injeesinonni darigati

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate